Nkurɔfokuo bi atwa ahyia mu. Aborɔfo bebree, ɛna Abibifoɔ nso wɔ mu, funnaka si wɔn anim. Papa baako abu nkotodwe wɔ Bronin baa baako bi nso anim.

Beaeɛ a ɔtɔn fango a ahyeɛ. Ahyɛn a esisi hɔ no nso ahye paa yie, na ɛkwan bi nso da nkyɛn a ɛhyɛn bi nam so a nipa bebree nso ne nam kwan no so. Nwusie ɛnso ɛtwa hɔ ɛhyia bebree.

Aborɔfo mmeɛnsa bi gyina nhwiren, nhwiren afuo bi mu. Aborɔfo no mu baako yɛ barima ɛna mmienu yɛ mmaa, na ebiara gyina nhwiren baako ho reyɛ adwuma. Wɔn akyi no, nwura agye ban wɔ hɔ.

Nkwadaa nnan gyina osutene bi mu a wɔresa nsuo. Nkwadaa no yɛ mmamua, baako hyɛ kyɛ. Bokiti wɔde resa nsuo no, baako yɛ bluu ɛna mmienu a aka no yɛ fufu.

Maame bi te hɔ a ɔrenoa aduane. Bokiti mmienu si n'anim, ɛnna choal pot nso si n'anim. Choal pot no, pan bi da mu ɛna atere nso da mu. Bokiti fufuo no so no, apampa bi si so a wɔakye biribi gu soɔ. Maame no kita sekan.

Nkorɔfoɔ bebree atwa ahyia beebi. Maame bi kuta rɔba a ɔde resa nsuo ɛfiri rɔba kɛseɛ kɔkɔɔ bi mu. Maame no resesa nsuo agu pan, rɔba ɛne nneɛma ɛwɔ fam, na ɛhyɛn ɛsa nsuo nso asi wɔn akyi.

Nnipa mmienu bi ahyiam wɔ ɛ mfidie bi anim. Nnipa nnipa mmienu no, wɔyɛ mpapafoɔ. Baako koto hɔ ɛna baako nso gyina hɔ. Wɔhyɛ ɛkyɛ fitaa ɛwɔ wɔn ti.

Aberanteɛ bi koyo hɔ a wasɔ solar panels bi mu. Solar panels no battery wɔ ne nkyɛn ɛsisi ne nkyɛn. Aberanteɛ no hyɛ ataa singlet tuntum wɔ soro, ɛna n'akyi no nso, mmeranteɛ mmienu bi gyina hɔ a baako hyɛ ataade kɔkɔɔ.

Ahyɛn mmienu na ahyia akwanhyia wɔ kwan bi ho. Ɛhyɛn no mu baako ahosuo yɛ kɔkɔɔ, na deɛ aka no yɛ fufuo. Nnipa bi gyina kwan no mu, na adan atenten atenten nso si akyire hɔ.

Buroni ababaawa bi gyina hɔ a atere kuta ne nsam na biribi nso kita ne nsa a aka no mu. Ɔhyɛ atade soro a n'ahosuo yɛ ahaban mono, ɛnna deɛ ɛhyɛ no ase no nso yɛ kɔkɔɔ.

Nnipakuo bi abɔm a wɔnam nwura bi mu ɛrekɔ beebi. Nnipakuo yi, ɛbi yɛ mmaa, ɛbi yɛ mmarima, ɛna nkwadaa nso wɔm. Baage bobɔbobɔ ɛbi akyi, wɔasosɔsosɔ wɔn nsa, na ɛɛ wɔn anim no nso, nnipadɔm bi gyina, nnua nso ɛwɔ hɔ bebree.

Buroni akwadaa bi da hc a ɔredi agorɔ. Ɔde toes a ɛyɛ ɛhyɛn na redi agorɔ. Train ɛsesa so a train nnadeɛ nso wɔ hɔ a toes wɔ mu na ɔde redi agorɔ, na n'akyi nso kɛntɛn nso si hɔ.

Nnipadɔm bi atwa ahyia mu a ɛbi akitakita placards a wɔatwerɛtwerɛ so. Nnipadɔm no bebree yɛ mmarima. Na ɛbi hyɛ ɛkyɛ a n’ahosuo yɛ kɔkɔɔ. Ɛbi nso nhyɛ kyɛ.

Aporisifoɔ nnipa bi nam corridor mu ɛrokɔ. Aporisfoɔ no, wɔhyehyɛ ntaare tuntumwɔ soro ɛne aseɛ. Papafoɔ mmienu nso agyina hɔ a baako akuta praeɛ mu a ɔrepra. Baako hyɛ atare soro kɔkɔɔ ɛne aseɛ kɔkɔɔ. Baako so hyɛ ataare soro fufu na ase kɔkɔɔ.

Ababaawa bi a ɔhyɛ ataadeɛ a n'ahosuo yɛ tuntum te abɛɛfo afidie bi anim. Ababaawa no te akonnwa a n'ahosuo yɛ ahabanmono. Na ɔte glass dan bi mu. Na wohwɛ glass no mu a wohu sɛ ahyɛn nso esi fam hɔ.

Mmeranteɛ bi atwa ahyiam a wɔreyɛ adwuma. Mmeranteɛ yi, ɛmu mmienu kita dadeɛ bi mu, na wɔn a wɔkita dadeɛ no mu no, wɔhyɛ kyɛ a ɛyɛ fufuo. Wɔhyɛ atadeɛ a wɔfrɛ no overall, na wɔn akyi no nso, mmeranteɛ no bi gyina hɔ, ebi yɛ aborɔfo na ebi yɛ abibifoɔ.

Nnipa bi atwa ahyia wɔ dan bi mu. Nnipa no bi yɛ mma na ebi yɛ mmarima. Ɛdan no, wɔtete akonnwa . Ɛna table nso sisi wɔn anim. Papa baako bi te wɔn anim a America frankaa si ne nkyɛn na book nso ɛdeda wɔn anim.

Abrɔfo nnum bia ebi yɛ mmarima na ebi yɛ mmaa na ɛhyia mu. Ɔbaa baako te wheel chair mu ɛna barima baako nso te wheel chair mu. Barima baako gyina hɔ, ɔbaa baako gyina hɔ ɛna barima baako nso koto hɔ. Ɔkuta adeɛ bi mu a wɔdekyerɛ wɔn.

Adesuafoɔ bi a wɔwɔ lab. Wɔyɛ abɔdeɛmunyansapɛfoɔ. Wɔtete ɛpono bi ho. Na glass nso kuta bi a kɛmikals ɛwɔ mu.

Asono akɛseɛ mmienu bi agyina nwura mu. Hyɛn nso a aborɔfo bebree tete mu nso ɛwɔ asono no mfimfini. Ana wyn akyi no, nnua bi nso asi hɔ.

Anyinam ahoɔden pool mmienu bi si hɔ a transfomer bi bɔ ho. Papafoɔ mmienu bi te ade kɔɔkɔɔ mu ɛ reyɛ ho adwuma. Papafoɔ yi hyɛ kyɛ a ɛyɛ fufuo. Ɛna wɔn ataade no nso ahosu yɛ blue. Na wires bi nso ɛsensan ho.

Krakye bi te gallon bi so a laptop kuta no wɔ sotɔɔ bi anim. Krakye no nkyɛn no nso, solar panel si hɔ., a solar panel no wɔ akonnwa bi a wɔfrɛ no Bench no so. Bench no so nso, batteries ne nneɛma ahodoɔ bi nso gugu so.

Yɛhyehyɛ mpaboa bebree, mpaboa yi yɛ abibifoɔ mpaboa. N'ahosuo no yɛ kalɛse bebree, ebi yɛ fufuo, ebi yɛ kɔkɔɔ, ebi yɛ akokɔsradeɛ ɛnna ebi nso yɛ deɛ yɛde afrafra, na nnoɔma a aka nso wɔ hɔ.

Ɛdan bi abubu agu, na nnua a wɔde bɔɔ dan no so nyinaa abubu agu fam, na wires bi nso gu hɔ, na nsuo amuna kusuu wɔ wiem. Nnua sisi dan no akyi.

Mmayewa bi a wɔreyɛ ahoɔfɛ akansie, baako apagya ne nsa, na deɛ wapagya ne nsa no, biribi sɛn ne kɔn mu a wɔatwerɛ so Culture Ghana, na n'akyi no, papa bi gyina hɔ a ɔkuta microphone a n'ahosuo no yɛ blue ne tuntum gyina hɔ.

Nipa bi ɛresa wɔ nfoturo mu, saa nipa yi mpaboa nhyɛ wɔn na kente na ɛhyehyɛ wɔn. Wɔn nyinaa de adeɛ abɔ wɔn ti na wɔn nkyɛn no nso, agofuma bi ɛregoro ɛma wɔn. Twene na wɔde goro yi.

Maame bi te hɔ a ntoma bebree wɔ n'akyi. Maame no kuta ahomatorofoɔ. Maame no abaa n'anom ɛresere kaktra. Maame no, ataade a ɔhyɛ no n'ahosuo yɛ kɔkɔɔ.

Motorcycle ne bicycle bi da fam wɔ kwan bi mu. Maame bi nso te hɔ a akwadaa da ne nan so. Maame no re su. Ɛɛ b abarimaa bi nso akoto asɔ n'afu mu, na nkwadaa mmienu bi nso retwa mfonin. Papa bi nso gyina nkyɛn a ɔno nso retwa mfonin no bi.

Dan mu akonnwa sisi hɔ a table bi si mfimfin. Table no ase no, yɛahyehyɛ books bi gu aseɛ. So no nso, glass si so, ɛnna bowl bi si so a ankaa wɔ mu, na dan no, wɔapenti no fufuo kama.

Mmeranteɛ bi resi dan. Mmeranteɛ no, mmienu hyɛ atadeɛ a n'ahosuo yɛ blue, na baako nso gyina akyire a n'atadeɛ ɔhyɛ no, n'ahosuo yɛ fufuo, na mmeranteɛ no mu baako hyɛ kyɛ a n'ahosuo yɛ kɔkɔɔ, ɛnna mmienu nso hyɛ kyɛ n'ahosuo yɛ akokɔ sradeɛ. Gloves hyɛ baako nsa.

Mmeranteɛ bi wɔ dan bi mu. Mmeranteɛ no bi ahyɛ ɛkyɛ wɔ wɔn ti, na atweredeɛ a n'ahosuo yɛ kɔkɔɔ mmienu mmeɛnsa bi si hɔ, na wire nso sesa hɔ. Light bobɔ dan no soro.

Mmayewa bi soso nneɛma bi wɔ wɔn ti. Mmayewa yi nyinaa de ntoma abobɔ wɔn mu. Na kwan a wɔnam mu no nso, ahyɛn bi nam mu. Mmaayewa yi nyinaa hyehyɛ mpaboa.

Nnipa bebree ahyia mu, na nnipa no, ebi yɛ mmaa, ɛnna ebi yɛ mmarima. Papa baako bi a ɔgyina anim no kita megaphone wɔ ne nsam a ɔrekasa, na wɔn akyi no, pole bi si hɔ a ntwerɛeɛ bi wowɔ so.

Mmeranteɛ bi gyina baabi a wɔreyɛ adwuma. Mmeranteɛ no asosɔ anyinam ahoɔden nkanea afidie bi a wɔfrɛ no transformer mu, na mmeranteɛ yi mu bi ahyehyɛ kyɛ wɔ wɔn ti, na kyɛ no bi ahosuo yɛ akokɔ sradeɛ ɛnna bi nso yɛ fufuo.

Nipa bi gyina stage bi so. Nipa no baako yɛ akwadaa a ɔhyɛ singlet a n'ahosuo yɛ fufuo. Maame bi gyina nɛkyi a ɔde nensa asɔ akwadaa no mu. Na wɔ nenim nso papa bi gyina hɔ a wabɔ duku a n'ahosuo yɛ kɔkɔɔ ekuta adeɛ bi wɔ nensa a ɔde ma akwadaa no.

Nnipa bebree gyina nsuo bi mu, na nnipa yi mu bi yɛ nkwadaa, ɛnna ebi nso yɛ mpanimfoɔ. Ebi yɛ abibifoɔ, ebi nso yɛ aborɔfo, na wɔn akyi no, tower tenten bi nso si hɔ.

Maamefoɔ nnan bi ɛrekɔ, ɛmu mmienu ɛso bɔtɔ wɔ wɔn ti, baako so kɛntɛn a n’ahosuo yɛ ahabanmono, baako ɛnso hwee. Ɛmu mmiɛnsa, nkwadaa ɛhyehyɛ wɔn akyi. Wɔnam ɛkwan bi a ɛyɛ afuom kwan.

Oburoni aberanteɛ bi a ɔhyɛ coat a n'ahosuo no yɛ blue gyina abɛɛfo kɔmputa bi anim, na aborɔfo mmienu bi nso gyina n'anim, na aborɔfo no mu baako yɛ ɔbaa, ɛnna ɔbaako yɛ ɔbarima. Wɔn nyinaa hyehyɛ nose mask.

Nnipa bi ahyia wɔ baabi. Nnipa no bi yɛ Aborɔfo, ɛna ɛbi nso yɛ Abibifoɔ. Nnipa no mu nnan tete fam, na wɔn a wɔaka bo nso gyinagyina wɔn akyi. Nnipa no mu bi yɛ mmarima, ɛna ɛbi nso yɛ mmaa.

Abayewa bi ɛɛ te akonnwa bi so rebɔ abayewa ketewa bi ti, na nkwadaa bi nso tete wɔn nkyɛn. Ɔpanin bi asɔ ne sisi wɔ wɔn nkyɛn.

Nnipadɔm bebree nam kwan bi mu. Papa baako bi a ɔdi anim kan de abaa a n'ahosuo yɛ akokɔ sradeɛ akyerɛ papa baako bi so. Papa no a ɔde abaa akyerɛ ne so so hyɛ atadeɛ a n'ahosuo nso yɛ akokɔ sradeɛ wɔ soro, ɛna tuntum wɔ ase.

Mmranteɛ reyɛ adwuma wɔ drobɛn bi mu. Drobɛn no so yie. Na wokita afidie a wɔdetwa drobɛn no. Na watu amena a ɔde drobɛn no bɛto mu. Na ɛhyɛn a yɛfrɛ no katapila si kwan no mu.

Wɔ danbi mu no, aksamfonyini si hɔ. Akonnwa si hɔ. Sepiikas si hɔ. Kanea a yɛfrɛ no shandaliers bɔ soro. Ɛna ɔkra tuntum bi nso da fam hɔ.

Didipono bi asi hɔ. didipono ne so no, nneɛma bebree sisi so. Nneɛma a asisi didipono ne ɛbi so yɛ prɛɛte, graase kuruwa, buukuu, sika, ɛna nhyiren nso ɛwɔ adeɛ bi mu. Na nsa bi a ne ho n’ahosuo no ɛyɛ obronin nsa akita kuruwa bi mu a ade tuntum bi wɔ mu.

Mmabaawa nsia bi resa, naaa Wɔahyehyɛ kente, na ahweneɛ gugu wɔn kɔn mu. Ɛbi bobɔ wɔn nsa, ɛna ɛbi boba wɔn nan. Na nipadɔm bi atwa ahyia hɔ a wɔrehwɛ wɔn, na nnipa mmienu bo nso di wɔn akyi.

Wɔ ɛdan bi mu no, nkonnwa sisi hɔ. Nkonnwa finfin no, ɛpono si so. Na ɛpono no nso nneɛma bi sisi sop. Wɔ akonnwa no akyi no, cadboard bi nso wɔ hɔ a nneɛma bi hyehyɛ mu. Na nneɛma bi nso bobɔ dan no ho.

Nkwadaa bi te nnua so wɔ mpapadan bi mu, na ɔkyerɛkyerɛni bi gyina wɔn anim a ɔrekyerɛ wɔn adeɛ. Ɔkyerɛkyerɛni no atene ne nsa, ɛnna akwadaa no mu baako apagya ne nsa, na wɔ blaɔkboard no so no wɔatwerɛ adeɛ agu so.

Lorry hyɛn gyinabea a lorry bebree sisi hɔ. Lorrry no bebree no ahosoɔ yɛ akokɔ sradeɛ. Na nnipadɔm bebree nso wɔ hɔ. Na aborosan akɛseɛ nso sisi hɔ bebree.

Asono bebree wɔ nsensan bi so, na wɔn anim no, nsuo bi nsuo bi nso da hɔ. Hyɛn a n’ahosuo yɛ kɔkɔɔ a nnipa te mu nso ɛretwa mu ɛwɔ asono no mu. Nnua bi nso asisi hɔ.

Nnipa bi tete edwa mu, nnipa nooo bi, apampa si wɔn anim a nneɛma gugu so. Na wɔn akyi no so, ɛhyɛn bi si hɔ a nneɛma gugu ɛhyɛn no mu.

Nkonnwa sisi ɛdan bi mu. Nkonnwa no, sumiiɛ deda mu. Na nkonnwa mfimfini no, ɛpono bi nso esi mfimfini. Nkonnwa no nkyɛn nso, baage bi si hɔ. Na ɛdan no, adeɛ bɔ ho a n'ahosuo no yɛ fitaa na tuntum bobɔ mu.

Maamefoɔ bi nam hɔ a pan soso wɔn. Pan no ahosuo yɛ fufuo. Pan no yɛ mmako mmako num. Maamefoɔ yi nam mfutro bi mu rekɔ. Wɔn anim no, bepɔ kɛseɛ bi si hɔ.

Opoosini baa bi a wahyɛ bulletproof na nose mask ɛsan hyɛ no ɛrekasa kyerɛ ɛdɔm bi, na beebi ɔwɔ no, cars ahyɛn nso ɛretwa mu. Kaa ahyɛn n’ahosuo no bi yɛ fufuo.

Abatoɔ bea a nnipa bebree atwa ahyi hɔ, papa baako bi gyina abatoɔ box no mu ɛreto n’aba. Obronin baako a ne ti apa nso gyina hɔ. Na papa bi nso gyina hɔ n’ataadeɛ a ɛhyɛ no no, yɛatwerɛ akyire commonwealth.

Ahyɛn bi nenam kwan bi mu, na nnipa nso nenam ɛkwan no mu, na anyinam ahoɔden kanea nhoma nso sensɛn kwan no mu. Naaa ewiem ayɛ blue.

Ababaawa bi koto dwa bi mu. Ababaawa yi kita pear, na ne nkyɛn no nnuaba nso wɔ hɔ; ankaa, tomatoes, ne nnɔbaeɛ ahodoɔ bebree keka ho.

Ɛhyɛn kɛseɛ bi anya akwanhyia si kwan bi nkyɛn, na ɛhyɛn no anim no, mmeranteɛ mmeɛnsa bi gyina hɔ. Mmeranteɛ no mu mmienu ahyɛ atadeɛ a n'ahosuo no yɛ tuntum, na baako a ɔka ho no nso ahyɛ ɛkyɛ a n'ahosuo no yɛ kɔkɔɔ. Na motorcycle bi nso retwa mu, ɛna cars bo nso retwa mu.

Maamefoɔ bi reyɛ adwuma wɔ ɛmofuo bi mu. Maamefoɔ yi, ebi akoto hɔ a wɔreyɛ adwuma, ɛnna bi nso renante, ebi nso gyinagyina hɔ, na ebi abɔ duku wɔ wɔn ti so, ɛnna bi nso de akatawia asi wɔn ti.

Abrɔfo bebree bi ɛtwa ahyia baabi abrɔfo no bi ahyehyɛ ɛkyɛ a n'ahosuo yɛ fufuo ɛwɔ wɔn ti. Na ebi abai wɔn ɛnum ɛkasa. Na wɔnɛkyi no nso adan atenten atenten bi sisi hɔ bebree.

Mmeranteɛ bi gyina ahyɛn bi so a anya akwanhyia mu, na mmeranteɛ no reyi biribi afiri ahyɛn no mu, na wɔn nkyɛn no nso, asraafoɔ gyina hɔ a wɔretoatia adwene.

Mmabaawa nna bi gyina pillar bi anim. Mmabaawa yi nyinaa kuta nhoma. Mmabaawa yi mmi mmienu hyɛ atadeɛ a n'ahosuo yɛ fufuo. Baako hyɛ atadeɛ a n'ahosuo yɛ ahaban mono, ɛnna baako nso hyɛ atadeɛ a n'ahosuo yɛ bebree. Mmabaawa no baako afee ne se a ɔrekasa.

Akwadaa bi kuta hammer a ɔredwa aboɔ mu. Obi de boɔ kɛseɛ bi rema no wɔ nenim. Na papa bi nso a ɔhyɛ kyɛ tuntum so te ne nkyɛn, na nɛkyi no obi nso te nɛkyi. Ɔbotan kɛseɛ taa wɔn nyinaa ɛkyi.

Ntoma ahodoɔ bebree sensɛn edwa bi mu, n edwa no mu no, nnipa bi nam kwan no mfimfini a ɔnam edwa no mu rekɔ. Maame a ɔdi kan no so nneɛma bi wɔ ne ti so, na maamefoɔ bi nso gyina wɔn sotɔɔ anim awɔretɔn nneɛma wɔ dwa no mu.

Aborɔfo mmeɛnsa atwa ahyia mu. Ababaawa no te ɛhyɛn so, ɛna akwadaa si ne nan so. Aberanteɛ bi gyina ne nkyɛn, na wɔn anim no, ɔkraman bi a wabae n'anum nso si hɔ. Ɛdan nso si wɔn akyi.

Mmeranteɛ bi ahyia mu wɔ baabi. Mmeranteɛ yi mu bi hyehyɛ ntadeɛ, ɛna ɛbi nso hyehyɛ singelɛte. Wɔn a wɔhyɛ sigelɛte no ahosuo no, ɛbu yɛ fufuo, ɛna ɛbi yɛ tuntum, na wɔde dorobɛn a wɔfrɛ no pipe ɛna wɔde reyɛ adwuma, na wɔatutu fam hɔ, na wɔn akyi no nso nnua sisi hɔ.

Mmayewa mmienu bi gyina hɔ a wɔn nyinaa asɔ wɔn sisi. Baako de ne nsa asɔ ahoma a nneɛma sɛn soɔ, na wɔ n'ani nso nkokɔ mmeɛnsa gyina hɔ a wɔredidi.

Nkwadaa bi asosɔ mmabaawa bi nsa. Mmabaawa no yɛ aborɔfo. Na nkwadaa no akyi nso mmeranteɛ ɛwɔ hɔ. Na nkyɛnse atwa wɔn ho ahyia, na nnua nso sisi nkyɛnse no akyi.

Maamefoɔ bi wɔ dwam. Maamefoɔ no te nneɛma a wɔtɔn anim. Nneɛma a wɔtɔn no bi yɛ ntoosi, nnam, kabegyi ne nea ɛkeka ho. Maamefoɔ no bi de akatawia akata asi wɔn ti, na baako kuta bowl a ɔde rema obi.

Didipono bi si hɔ a ntoma a ɛsɛ so no yɛ fufuo, na aborɔfo nso atwa ho ahyia. Didipono yi, aduane sisi so, ɛna drink nso wɔ kuruwa mu sisi so. Nkwadaa mmienu si maamefoɔ bi nan so.

Mmranteɛ mmiɛnsa bi gyina afuo bi mu. Drobɛn a nsuo fa mu da hɔ. Mmranteɛ yi asɔ adeɛ bi mu a wɔde nsuo regu nnuaba no so.

Ɛhyɛn bi a nnipa wɔ mu ɛnam kwan bi mu. Ɛhyɛn no akyi no yɛabue a nnipa mmienu bi gyina abɔnten hɔ. Na nnipa no mu baako yɛ akwadaa na baako nso yɛ abranteɛ. Abranteɛ no ahyɛ ahwehwɛniwa a n'ahosuo no yɛ tuntum.

Ahyɛn gyinabea bi. Ahyɛn bebree sisi hɔ na nipadom bebree nso wɔ hɔ. Anyinam kanea pole ebi nso si hɔ na ahyɛn no bebree ahosuo ɛyɛ fufuo. Motor nso sisi hɔ.

Wɔ dan bi mu no, pono bi si hɔ a nkonnwa sisi nkyɛn, na kanea ahodoɔ bi a yɛfrɛ no chandalias nso bobɔ dan no soro, na ahwehwɛ mfonin bi bobɔ dan no ho.

Banku bi da bowl mu. Bowl no ahosuo yɛ fufuo, na banku no nso, nkuruma nkwan ka ho. Nnam bi te sɛ, amane, kɔtɔ na kahuro nso ka ho. Ngo gu ani kama.

Nkrɔfoɔ bi resa. Nkrɔfoɔ no mu baako yɛ ɔbaa na baako nso yɛ barima. Ahweneɛ deda wɔn koom ne wɔn nsa. Ntoma a ɛhyɛ wɔn no yɛ kente. Na nnipakuo bi nso atwa ahyia wɔn akyi a wɔrehwɛ deɛ wɔreyɛ no.

Kodoɔ bi a nipakuo bi gu mu ɛnam ɛpo so na ɛpo no ɛrebɔ asuɔkyen. Na wɔ ɛpo no so no akɛtɛwia bi esi so ɛna akwadaa nkorɔfoɔ mmienu apegya wɔn sa ekuta adeɛ bi mu. Na maame baako nso ɛhyɛ ɛkyɛ.

Oburoni baa bi kita gyitaa a ɔrebɔ wɔ nkwadaa mmiɛnsa bi anim. Nkwadaa no mu baako yɛ Buroni na mmienu yɛ Abibifoɔ. Nkwadaa no nso kuta nneɛma wɔwɔn nsam. Baako kita twene ketewa. Ɛna baako nso kita gyitaa no bi. Na nea ɔhyɛ mfimfin no kita biribi a ayɛ sɛ abaa.

Ababaawa ne nkwadaa mmienu bi ɛte dadepɔnkɔ bi so ɛnam nwura bi mu. Dadepɔnkɔ n’akyi no, gya a yɛakyekyere da so. Ababaawa yi hyɛ ɛso kɛntɛn ɛwɔ ne ti. Na nkwadaa no a ɔne wɔn teɛ no, wn nyinaa yɛ mmaa.

Abɛɛfo mfidie bi a wɔfrɛ no robot si hɔ. Nnipa bi te afidie no anim, na wɔn nkyɛn no nso. Akasamfonin si hɔ a nnipa bi wɔ so.

Nnipa bi te pɔnkɔ bi so, na mmaa mmienu wɔ wɔn anim, na wɔn anim nso aboa bi awu da hɔ, na wɔn akyi nso agofomma bi kuta donno rebɔ wɔ wɔn akyi, na dua ne dan bi nso si wɔn nkyɛn.

Nnipakuo bi a wɔn nyinaa hyehyɛ nose mask gyina ɛhyɛn bi ho rehwɛ, na papa baako a ɔhyɛ ɛkyɛ a n'ahosuo yɛ fufuo asɔ ɛhyɛn no mu de biribi rehyɛ mu, na wɔn a wɔaka gyin n'akyi rehwɛ dew ɔreyɛ.

Akwadaa bi so kɛntɛn nam kwan ne mu. Na kwan ne mu no, adetɔnfo bebree wɔ hɔ a wɔtete wɔn nneɛma ho. Na akwadaa ne kɛntɛn a ɔso nso, nneɛma bi wɔ mu. Na akwadaa no nso de ne nsa baako ɛrepia kaa tae.

Ababaawa bi kita mpataa bi mu. Mpataa baako so yie pa ara. Na wɔn akyi no, kodoɔ bi si nsuo bi so. Na nwura bebree nso wɔ nsu no akyi.

Nkwadaa nnum bi gyina beebi . Nkwadaa ne bi yɛ mmaa, ɛbi yɛ mmarima. Akwadaa baako a ogyina anim apagya mpaboa wɔ soro, na nkwadaa aka no apagya wɔn tiɛrehwɛ mpaboa no. Na wɔn akyi no nso, nnua sisi hɔ.

Nnipadɔm bi gyina awia bi mu. Nnipadɔm yi asa line na wɔn nyinaa biribi bobɔ wɔn ano a ɛyɛ nose mask, ɛbi nso ahyehyɛ jacket wɔ so. Jacket ne bi ahosu ɛyɛ tuntum, ɛbi nso yɛ fitaa.

Mmabaawa bi ahyiam wɔ dan bi mu. Mmabaawa no tete hɔ. Na baako gyina hɔ a ɔrekasa a akasa mu bi si n'anim. Na deɛ ɔrekasa no, biribi da ne kɔn mu a, tag bɔ so.

Aborɔfo nnan bi tete nkonnwa so, na wɔn mfimfini no, mmako bi wɔ kɛntɛn mu si hɔ. Wɔn nyinaa de wɔn nsa asosɔ mmako no mu, na aborɔfo no mu mmeɛnsa yɛ mmaa, ɛnna baako yɛ mmarima, na wɔn nkyɛn nso, nwura wɔ hɔ.

Nnipa.. Nipakuo bi atwa ahyiam wɔ baabi, na wɔn mfimfini no, funnaka bi si fa wɔ wɔn anim, naaa atadeɛ a wɔahyɛ no yɛ tuntum, na papa bi gyina hɔ a wɔabie book a ɔrekan mu, na akatawie nso sisi wɔn so.

Nkonnwa bebree a n'ahosuo no yɛ kɔkɔɔ si dan bi mu. Nnipa binom tete nkonnwa no mu, na wɔn anim no, akasamfonin kɛseɛ bi si hɔ aborɔfo bi nso gyina akasamfonin no so.

Mmranteɛ ne mmabaawa bi ɛhyia ɛwɔ dan bi mu. Emu bi ɛtete fam, emu bi egyinagyina hɔ. Wɔn bi apegya wɔn sa. Na wɔ dan ne ho no, curtains a n'ahosuo ɛyɛ tuntum ɛsɛn hɔ.

Mmeranteɛ bi resi dan bi wɔ baabi. Mmeranteɛ yi mu bi aforo dan no reyɛ adwuma. Mmeranteɛ yi bi nso wɔ fam a ɛbi afa nnua, na ɛbi nso kuta dadeɛ rekɔ. Mmeranteɛ yi mu bi hyehyɛ ɛkyɛ a n'ahosuo no yɛ kɔkɔɔ.

Nnipa bi atwa ahyia didipono bi so. Na didipono no, nnuane ahodoɔ sisi so. Nnipa ne mu mmienu kita nwoma wɔ wɔn nsam. Baako kita twerɛdua a ɔretwerɛ nwoma no.

Abrɔfo bi tete pono ho a nsuo wɔ bottle mu si so. Kuruwa nso si so. Na wɔn anim no ɔbasia baako gyina hɔnom a ɔrekyerɛ wɔn ade. Na basia no nifa so no, bɔɔdo wɔ hɔnom a yɛtwerɛ adeɛ wɔ so.

Mmeranteɛ mmeɛnsa bi reyɛ adwuma, na wɔn akyi no, afidie kakraka bi si hɔ, na mmeranteɛ yi mu mmienu asɛ drobɛn bi mu reyɛ adwuma, na baako a waka nso t hɔ a ɔte drobɛn kɛseɛ bi so.

Ahyɛn bi esisi cage mu. Na ahyɛn no bi nso esisi cage no soro. Na mmaaranteɛ mmienu bi nso egyina ɛhyɛn no ho. Na nkanea ɛbobɔ ɛsoro.

Nkonnwa bi si dan bi mu. Nkonnwa no bi sumiiɛ deda mu, na wɔ akonnwa no mfimfini no, pono bi si hɔ a ɛyɛ glass, na kanea nso bobɔ dan no soro.

Nnipadɔm ahyia wɔ baabi. Nnipa no bi kuta flash card a ebinom mfoni deda mu. Na faako a ɔnam dua sisi hɔ, nam anyinam ahoɔden pole nso sisi hɔ.

Nkorɔfoɔ bi ɛresa. Nkorɔfoɔ yi mu bi yɛ mmaa ɛna ebi nso ɛyɛ mmarima. Agofoman nso wɔ wɔn akyi a twene sisi wɔnim a ɔɔbɔ. Na kanea ahyirɛn wo beaeɛ ɔwɔ no.

Nipa bebree wɔ ɛmpo ano. Nnipa no bi de kɛtɛ asesɛ fam a wɔdeda soɔ. Nnipa nom bi nso redware wɔ nsuo nom. Na ɛdan fɛfɛɛ ɛnso ɛwowɔ nsuo no ano. Nnua bebree nso wɔ hɔ.

Aduane gu ayewaa tuntum bi mu. Aduane no yɛ borɔdeɛ na kontommire abɔmu ka ho. Paya gu so na kosua nso gu nkyɛn.

Nnipa bi atwa ahyia mu a wɔredidie. Nnipa yi mu bi yɛ mmaa mpanimfoɔ, ɛnna bi nso yɛ nkwadaa, na ebi kuta atere, ɛnna bi nso de wɔn nsa na ɛredidie. Wɔn nyinaa te kɛtɛ so, na kɛtɛ no, wɔde ntoma asɛ so.

Nkwadaa bi tete fam wɔ baabi. Nkwadaa kutakuta sleet ne chalk a wɔretwerɛ. Na wɔn anim no, kyerɛkyerɛni bi gyina hɔ a ɔde ne nsa asi boardo bi so. Kyerɛkyerɛni no nso kita nwoma bi wɔ nsam. Na wɔn anim no, nnua nktewa bi nso sisi hɔ.

Aborɔfo nan bi wɔ beaeɛ bi, beaeɛ a wɔwɔ no nneɛma bi hyehyɛ shells mu wɔ hɔ. Aborɔfo no mu mmiɛnsa yɛ na baako yɛ barima. Na wɔn nyinaa ahyɛ coat a n'asuo yɛ fufuo.

Mmeranteɛ bi gyina ban bi ho repenti. Mmeranteɛ no baako aforo agyina akonnwa bi so. Aberanteɛ a ɔgyina akonnwa no so no hyɛ atadeɛ a n'ahosuo no yɛ fufuo, na wɔn akyi no, inki bi sisi fam.

Mmeranteɛ bi a wɔahyehyɛ asrafo ntaade a n’ahosuo yɛ tuntum gyina tokuro bi mu. Tokuro no, yɛbue so na nnua nso sisi wɔn nkyɛn.

Nnipa bi a wɔhyɛ asraafoɔ ntadeɛ gyina hɔ. Nnipa no mu bi kuta fundaka a nhwiren gu soɔ, na fundaka no, wɔde Ghana frankaa akyekyere ho kama, na wɔn nyinaa bobɔ nose mask wɔ wɔn hwene.

Asraafoɔ bi nam twam bi mu. Kwan a wɔnam mu no mu ayɛ fi, na wɔn akyi no, asraafoɔ hyɛ nso reba. Na nnipa asraafoɔ no bi tete ɛhyɛn no mu.

Nkwadaa ahodoɔ bi atwa ahyia mu. Nkwadaa ne bi yɛ aborɔfo na bi nso yɛ abibifoɔ. Nkwadaa no dede wɔn nsa asum wɔn ano na wɔn nyinaa ɛresere.

Nnipa bi ahyia mu wɔ baabi, pono sisi wɔn anim na abɛɛfo afidie computer nso si ebi anim. Ababaawa bi asɔre agyina hɔ kuta adeɛ bi wɔ ne nsam a ɔreka asɛm wɔ ne nsam.

Mmabaawa bi redi agorɔ. Agorɔ a wɔredi no yɛ baskɛte bɔɔlo, na ababaawa baako kita bɔɔlo no a n'ahosuo yɛ kɔkɔɔ no, na wɔn nyinaa di nose mask abobɔ wɔn ano.

Nkurɔfoɔ bi atwa ahyia mu wɔ dan bi mu. Nurɔfoɔ no bi yɛ mmaa, ɛbi nso yɛ mmarima. Nkurɔfoɔ no bi tete akonwwa so. Abɛɛfo afidie compita bi si ababaawa baako anim.

Anɛɛsefoɔ bi wɔ ayaresabea. Na mpa sisi ayaresabea hɔ. Mmaa bi deda mpa no so, na atenan a wɔde kye ntontom nso bobɔ ɛdan no ho.

Mmeranteɛ bi asosɔ adeɛ bi mu. Adeɛ a wɔasosɔ mu no yɛ adeɛ a nnipa wu a wɔde no to mu, na mmeranteɛ no ahyehyɛ over raw a n'ahosuo no yɛ fufuo. Nose mask nso bobɔ wɔn ano. Nnipa bi nso wowɔ wɔn akyi, ɛna dua bi nso si hɔ.

Nipakuo bi gyina ɛhyɛn bi so. Ɛhyɛn no tae no yɛ nnadeɛ. Nipakuo yi mu bi apagya wɔn nsa, na ɛbi nso kita frankaa wɔ wɔn nsam.

Nnipa na ahyia mu wɔ dan bi mu. Nnipa ne mu bi gyinagyina pono bi ho, na pono ne so no, abɛɛfor fidie kɔmpiita si so. Wɔ kɔmpiita ne so no, nsa bi da so a apagya kɔ soro.

Nkwadaa bi tete famu wɔ nsensan bi mu. Nkwadaa ne mu bi yɛ mmaa na bi yɛ mmarima. Ababaawa bi gyina wɔn anim a watene ne nsa. Na wɔn akyi no, aberanteɛ bi gyina na dan bi nso si akyi ne hoa.

Funu daka ɛɛ ɛd si adeɛ bi so so mmeranteɛ bi. Funu daka no, wɔayɛ no sɛ nsuom nam, na nnipa bo nso di wɔn akyi, ne wɔn anim, na nnua nso sisi wɔn nkyɛn.

Nnipadɔm bi atwa ahyia mu wɔ agoprama bi so. Twene kɛseɛ bi si hɔ a mmeranteɛ a wɔyɛ matwo gyina twene ne ho. Na agofomba bi te wɔn akyi a wɔregoro twene ketewa bi so.

Nnipa bi ɛhyia ɛwɔ petee bi mu. Papa baako bi akoto nemu a ɔde adeɛ ɛrefɔ egya wɔaso wɔ fam no so. Nnipa no mu bi ɛnnhyɛ mpaboa, ebi ɛtete akonwa so. Na wɔn ɛkyi no nnua esi hɔ.

Nnipakuo bi ahyia mu. Nnipakuo ne mu yɛ ahodoɔ mmienu. Ahodoɔ baako te pono bi ho na baako nso te pono bi ho. Pono ne so no, nnuane bebree sisi pono ne so. Na wɔkita abaa bi a n’ahosuo no yɛ kɔkɔɔ wɔ wɔn nsa mu de redidi.

Nnipa bi ɛwɔ wɔn fie aduhɔ. Efie no yɛ nnɔte dan na yɛde ɛsrɛ na abɔ so. Wɔ wɔnkyi no dua bi si hɔ. Nnipa no bi akunturu wɔn mu ɛɛfa ade wɔ ɛfam.

Nnipa bi ɛɛsa. Nnipa wɔɔsa no bebree ɛyɛ mmarima na ɔbɔ wɔn sam ɛna wɔresa. Na wɔn kyɛn no, agofomma bi te hɔ a twene sisi wɔn anim a ɔrebɔ, na ɛdan ɛwɔ hɔ nonso n'ahosuo ɛyɛ akokɔ sradeɛ.

Nkurɔfoɔ bi ɛredi asa. Nkurɔfoɔ no kita dua bi wɔ wɔn nsa mu. Nkurɔfoɔ no de ade abobɔ eɔn ti. Ɛbi deda wɔn nsa na wɔn nan nso sisi fam. Na wɔn akyi no, nnua sisi hɔ, kube dua nso ka ho.

Nnipa bi wɔ mfonyini bi mu. Nnipa no mu bi apegyapegya wɔn nsa. Ebi yɛ mmaa. Ebi nso yɛ mmarima. Wɔrenante.

Nnipa bi wɔ beaeɛ a wɔtɔn agudeɛ. Mmeranteɛ mmienu akutunu wɔn mu wɔ agudeɛ no anim. Na aberanteɛ baako kitw agudie a ɔde adeɛ bi ɛrehwɛ. Na nnipa mmienu nso wɔ wɔn nkyɛn.

Aberanteɛ bi egyina gutter bi a wɔbubu ho ɛwɔ kwan bi ho. Abranteɛ no ahyɛ ataadeɛ a n'ahosuo no ɛyɛ ahaban mono na ɔkuta gutter a wɔabubu no mu baako. Na wɔn akyi no, adan esisi hɔ.

Fundaka so nnipadɔm bi. Nnipa no bi kuta frankaa wɔ wɔn nsam. Asrafoɔ nso wɔ wɔn anim. Asrafoɔ no mu bi bag bɔ wɔn akyi na etuo nso kita wɔn.

Nnipadɔm bi retwa mu wɔ kwan bi mu. Nnipa nom bi ɛnam ɛkwan no mu baabi a yɛfrɛ no zebra crossing . Na aboronsan tenten bi nso esi wɔn akyi. Na ewie mu nso ayɛ haen wɔ hɔ. Nnua nketenkete nso esi dan ne ho.

Mmarimma bi ɛtete akonnwa bi so. Mmarima no bi anim no agorɔ bi a yɛfrɛ no ɔware esisi wɔanim. Naa ɔreto ɔware no na baako ɛte hɔ a ɔrehwɛ ɔware na ɔreto no bi.

Nkonnwa bi sisi apata bi ase, pono bi nso sisi hɔ, na kanea bi bobɔ apata no soro. Na wɔn anim no, nnua wɔ hɔ na wiem nso ayɛ kusuu wɔ hɔ.

Nkrɔfoɔ bi wɔ dan bi mu. Nkrɔfoɔ no nyinaa fura ntoma a n'ahosuo no yɛ pɛ. Na wɔwɔ ohoni bi a osi hɔ anim. Na nkanea atwa ohoni no ho ahyia.

Mmranteɛ bi ahyaim a wɔredi agorɔ. Agorɔ a wɔredi no yɛfrɛ no volley ball. Na baako abɔ ball no kɔ soro. Na wɔn nyinaa ɛhwɛ soro rehwɛ baabi a ball no bɛkɔ. Na abranteɛ bi nso gyina nkyɛ a ɔrehwɛ agorɔ no bi.

Nnipa bi wɔ agoprama bi so. Nnipa no mu bi rebɔ bɔɔlo. Na ebi nso rebɔ table tɛnis. Na nnipa no mu bi yɛ nkwaraa na ebi nso yɛ mmaranteɛ ne mbabaawa. Na nnua nso sisi wɔn akyi.

Apolisifoɔ mmarima mmienu bi gyina hɔ a etuo kuta wɔn, na kyɛ tuntum nso hyɛ wɔn ti. Polisini baa baako bi nso gyina wɔn nkyɛn a wahyɛ ahwehwɛniwa wɔ n'ani, na obi nso tɔn adeɛ a ɔkuta dadepɔnkɔ bi mu, na nnipa bi nso wɔ wɔn akyi.

Ahyɛn a wɔde adansie ho adwuma esisi beaeɛ bi. Beaeɛ no, ɛkwan bi da nkyɛn. Ɛhyɛn nso nenam ɛkwan no mu. Na dua nkete nkete bi nso si hɔ. Wɔatwa blocks bi agu beaeɛ hɔ.

Nkwa nkwadaa bi nam ɛkwan bi a ɛyɛ futukwan bi so. Nkwadaa no mu bi edi mirika, nkwadaa no mu bi ɛyɛ mmaa ɛna ebi nso ɛyɛ mmarima. Na wɔn akyi no nwura ne nnua bi esisi hɔ.

Adwumayɛfoɔ bi wɔ baabi a wɔsi dan. Adwumayɛfoɔ no mu bi ekuta pan bi wɔ wɔn nsam a kɔnkret wɔ mu. Wɔde kɔnkret no regu nnadeɛ a wɔagyina no so. Na adwumayɛfoɔ no bi hyehyɛ kyɛ. Ɛkyɛ no bi ahosuo yɛ akokɔsradeɛ ne fufuo.

Abrɔfo mmiɛnsa bi te didipono ho redidi. Abrɔfo no mu baako yɛ ɔbaa, na mmienu a aka no yɛ mmarima. Wɔ didipono no so no, nnuane ahodoɔ bebree gu so. Na kuruwa a drink nso wɔ mu esi ɛpono no so.

Ahyɛn bi sisi ade kɔkɔɔ bi so, ahyɛn ne mu baako ahosuo yɛ blue, na baako nso ahosuo yɛ kɔkɔɔ. na nnipa gyinagyina hɔ a wɔrehwɛ ahyɛn no na dan nso wɔ wɔn akyi.

Akonnwa bi si dan bi mu, akonnwa no ahosuo yɛ tuntum na suneɛ nso gu so. Wɔ akonnwa ne mfimfini no, pono bi si hɔ a nneɛma gu soɔ, na wɔ akonnwa n’akyi no nso, cupboard kɛseɛ bi si hɔ a nneɛma ahodoɔ hyehyɛ mu. Na kanea nso bɔ dan ne soro.

Mmaayewa bi ɛredi agorɔ wɔ beebi, na mmaayewa ne mu baako ahw apagya ne nsa. Mmaayewa yi nyinaa hyɛ ataadeɛ n’ahosuo no yɛ ade korɔ. Na nnipa bebree tete wɔn akyi a wɔrehwɛ dea wɔreyɛ no.

Nnipa bi egyina nsuo mu. Na nnipa no mu bi ɛyɛ nkwadaa ɛna ebi nso yɛ mpaninfoɔ. Mpaninfoɔ no bi yɛ mmaa, mpaninfoɔ no bi yɛ mmarima. Ɛna nkwadaa no bi yɛ mmaa, ɛna nkwadaa no bi nso ɛyɛ mmarima. Nkwadaa no bi abenbam maamefoɔ no. na wɔn aniagye.

Mmabaawa mmienu bi gyina agodibea bi. Mmabaawa no baako kuta bat wɔ ne nsam. Wɔn nyinaa ahyɛ atadeɛ a n'ahosuo no yɛ pɛ, na wɔn akyi no, bɛhwɛadefoɔ tete stands mu wɔ hɔ.

Atemmuafoɔ bi te ɛpono bi so. Atemmuafoɔ no, ade kɔkɔɔ bi gu wɔn kɔn mu. Wɔn anim no nso, nnipa bi tete akonnwa wɔ so. Na lɔɔya baako asɔre agyina hɔ a ɔrekasa. Na kamaraman bi nso retwwa.

Mmeranteɛ bi ahyia mu wɔ ice bi so, ice no ayɛ fitaa wɔ fam hɔ. Mmeranteɛ ne mu bi kita mfidie, wɔn mu bi nso baage bobɔ wɔn akyi. Na wiem nso ayɛ hann wɔ hɔ, botan bi nso si hɔ.

Nnipa bi ɛtwahyia didipono bi ho. Wɔ didipono no ho no, nnuane ahodoɔ bi gugu plate so wɔ ho ɛna drink nso egu glass mu ɛwɔ hɔ. Na abaayewa baako ɛyi aduane bia ɔdehyɛ n'anum.

Ahwehwɛ kurukuruwa bi bɔ dan bi ho. Wɔ ahwehwɛ no nkyɛn no, ahwehwɛ ahodoɔ mmienu bi nso bɔ hɔ, na nhwiren a ɛwɔ adeɛ bi mu si hɔ, na cupboard nso si hɔ a nneɛma bi sisi ho.

Ɛhyɛn bi a n'ahosuo ahabanmono nam kwan bi mu rekɔ. Ɛkwan no mu no, nnipa bebree ne ahyɛn bebree nso si hɔ. Wɔ ɛhɔ no nso, aketewia bebree sisi hɔ.

Nnipa bi kita trolley a baage gugu so repia. Nnipa no mu bi yɛ mmaa, ɛbi nso yɛ mmarima. Nkwadaa nso ka wɔn ho.

Mmeranteɛ bi kita twene wɔrebɔ mu, mmeranteɛ ne mu bi ɛresa na wɔn akyi no, nnipadɔm bi tete hɔ, bi nso gyina hɔ a wɔrehwɛ deɛ wɔreyɛ no.

Adan atenten akɛseɛ bi sisi hɔ. Wɔ adan ne ntam no, nnua bi nso sisi hɔ, na po nso da akyire nehoa.

Mmoa bebree atwa ahyia baabi. Mmoa no bi gyinagyina nsuo no mu. Mmoa no bi yɛ zebra, ɛnna ɛbi nso yɛ kɔntenten. Na wɔn akyi ni, nnua bi nso sisi hɔ.

Nnipa bi reyɛ agyi agyananbea bi ho adwuma. Nnipa binom bi kuta brush wɔ wɔn nsam repaiti agyananbea no ho. Na ebi nso gyina ahwehwɛ bi anim.

Nkwadaa mmeɛnsa rehohoro nkukuo mu. Nkukuo no sisi fam, na akwadaa baako de dadesɛn bi asi fam a ɔrehohoro mu, na ahyɛn bi si hɔ, na dua bi nso si wɔn akyi, dan nso si hɔ.

Akonnwa bi ahosuo yɛ ahabanmono si dan bi mu na suneɛ da akonnwa ne mu. Wɔ akonnwa no anim no, pono bi si so a nneɛma bi gugu so. Na nhwiren bi nso si dan ne ho na mfonini bi nso bobɔ dan no nso ho.

Nnipa bi tete akonnwa so ɛwɔ ɛdan bi mu. Na nnipa no wɔn nyinaa yɛde asaawa fufuo abɔ wɔn ani baako. Maamefoɔ na ɛwɔ mu no de duku abobɔ wɔn ti.

Adan bi sisi hɔ a nsuo bi da ntam. Nsuo no n'ahosuo yɛ ahabanmono. Na ahyɛn nketewa bi sisi nsuo no ho. Na ɔdan no akyi no, ɔbotan bi nso esi hɔ.

Nnipa bi ahyiam regoro atwene. Nnipa no bi kuta abaa rebɔ twene no mu. Nnipa no bi nso de wɔn nsa na ɛreboro twene no, na ahwenneɛ deda wɔn kɔn mu, ɛnna oburoni bi nso gyina wɔn mu.

Nkonnwa bi sisi dan bi mu. Nkonnwa no, sumiiɛ gugu mu. Nkonnwa no mfimfini no, pono bi si hɔ a nneɛma bi si so. Na nhwiren nso wɔ dan no mu. Kanea bi bɔ dan no soro.

Nnipa bi atwa ahyia wɔ baabi. Nnipa no nyinaa yɛ mmarima. Nnipa no mu bi yɛ nkwadaa na ebi nso yɛ mpanimfoɔ. Na twene si wɔn nyinaa anim a wɔrebɔ. Na baako egyina hɔ. Na mpapadan nso wɔ wɔn akyi.

Nnipa bi atwa ahyia baabi. Nnipa mno mu baako ekuta senkuo wɔ ne nsam a ɔreto nnwom na baako nso te ɔgan bi anim a n'ahosuo yɛ fufuo. Na mmienu a aka no nso kuta gyitaa wɔ wɔn nsam a wɔrebɔ.

Mmranteɛ bi te dan bi mu a yɛde nkyɛnsee na ayɛ. Mmranteɛ no mu bi redidi. Na Wɔredidi wɔ pono so. Abranteɛ no mu baako te hɔ a ɔno deɛ, onni aduane no bi.

Mmabaawa bi resa wɔ stage bi so. Mmabaawa no bi ekuta abaa a wɔde bɔ kyenee a esisi wɔn anim no. Mmabaawa no bi nso tete hɔ rebɔ twene no saa ara bi.

Nnipa bi atwa ahyia mu wɔ kookoo bi ase, nnipa ne bi yɛ mmaa, na bi yɛ mmarima. Na papa baako gyina wɔn anim a ɔrekasa kyerɛ wɔn, na kookoo ne bi abere bobɔ ne dua so.

Nnipa bi atwa hyɛn bi ho ahyia. Hyɛn no ahosuo no yɛ tuntum. Nnipa no mu bi ahyehyɛ nose mask wɔ wɔn hwene. Na akwadaa baako gyina hyɛn no anim a papa baako bi adeɛ rehyɛ ne nsam.

Mmaa bi ɛreyɛ adwuma ɛwɔ afuo bi mu. Mmaa no kutakuta asɔ. Mmaa no mu bi nkwadaa hyehyɛ wɔn akyi. Na wɔn akyi no bepɔ bi nso esisi hɔ.

Mmranteɛ bi ekuta twene rebɔ mu. Abranteɛ baako resa. Na wɔn nyinaa nhyɛ mpaboa. Na wɔn akyi no, nnipa bi te hɔ na mangodua ase ɛna wɔte.

Mmeranteɛ bi rebɔ bɔɔlo wɔ nsuo bi mu. Aberanteɛ baako kita bɔɔlono wɔ ne nsam. Na wɔn akyi no, nnua bebreeee sisi hɔ.

Nnipakuo bi tete akonnwa so a wɔatwa kanko. Twene sisi wɔn anim a ebi de abaa rebɔ na ebi nso de wɔn nsa rebɔ. Nnipa bi nso gyina wɔn akyi a wɔrehwɛ deɛ wɔreyɛ.

Nkurɔfoɔ bi nam kwan bi so rekɔ. Kwan no a wɔnam so no yɛ mfutukwan a ɛwɔ nnua bi mu. Na nnipano mu baako repia papa bi a ɔte wheel chair mu.

Aborɔfo bi wɔ beaeɛ bi a awia bɔ wɔn so. Na akatawia kakra sisi hɔ. Wɔ wɔn akyi no, adan bi sisi hɔ a adan no mu bi yɛ abansoro.

Aborɔfo bi ahyia wɔ dan bi mu. Aborɔfo no nyinaa de adeɛ abobɔ wɔn hwene a wɔfrɛ no nose mask. Ɛmu bi apagya wɔn nsa, na wɔn akyi no, cameramen nso gyina hɔ a wɔretwa deɛ ɛrekɔ so no.

Nnipakuo bi ɛtwahyia mu wɔ baabi. Nnipa no egyina hɔ. Papa baako a ɔkuta abaa wɔ ne nsam nso kuta toa a n'ahosuo yɛ ahaban mono ɛwɔ ne nsam. Na maame bi ne papa bi nso ɛde micriphone ɛtua n'ano a ɔrekasa. Papa no hyɛ ataadeɛ n'ahosuo no ɛyɛ fitaa na nneema bi nso gu ne kɔn mu.

Nnipa bi ahyia mu wɔ ɛpono bi ho. Nnipa no mu bi yɛ abrɔfo ɛna ebi nom yɛ abibifo. Wɔ pono no so no, aduane ahodoɔ gu plate mu sisi hɔ. Na wɔn akyi no nkorɔfoɔ mmienu ekuta abaa firi wɔn akyi ɛreba. Nnua esisi hɔ.

Osuo ayiri afa beaeɛ bi. Ama nkyɛnsee abubu agu. Na nnipa bi egyina nsuo no mu. Na ebi nso gyina ɛdan a abubu no a wɔreyiyi nneɛma. Kubedua nso esisi wɔn akyi.

Nkurɔfoɔ bi wɔ beaeɛ bi. Nkurɔfoɔ no mu bi yɛ mmaa, ebi yɛ mmarima, ɛnna nkwadaa nso wɔ mu. Aberanteɛ baako kuta akasamu wɔ ne nsam, na aberanteɛ baako nso de ne nsa akyerɛ akwadaa bi so, na nkwadaa no .

Ababaawa ne aberanteɛ bi te pono bi anim. Wɔ pono ne so no, nnuane bi wɔ tray mu si hɔ. Ababaawa no kita kube wɔ ne nsam na aberanteɛ no nso kita graase kuruwa a drink wɔ mu. Ababaawa no ɛresere.

Nnipa bi ahyia mu wɔ nnua bi ase ɛwɔ nsensanso. Na nnua bi gugu hɔ a wɔde tray ɛsi soɔ. Na tray no, nnuane ahodoɔ bebreebe esisi so. Nnipa no bi yɛ mmaa ɛna ebi yɛ mmarima. Woabobɔ tent nso wɔ wɔn akyi.

Nnipa bi gyina mpoano, nnipa no gyina mpoano anwea ne mu. Na wɔrepra nwura a ɛgu po n’ano no. nnipa ne bi kita praeɛ wɔ wɔn nsa mu na bi akoto ɛresesa bɔɔla no ɛregu adeɛ mu.

Akasamuu bi esisi ɛpono a n'ahosuo ɛyɛ blue bi so. Wɔ wɔn anim no, nkorɔfoɔ bi egyina hɔ a ɔkuta ɛfidie a ɔdetwa nfonii naa.

Abankɛseɛ bi si ɛpo bi anim. Abankɛseɛ no ahosuo no yɛ fitaa. Na kwan da abankɛseɛ no ho. Na adan bebree nso sisi ad abankɛseɛ no akyi ne ne nkyɛn mu.

Nipakuo bi ɛtwahyia mu wɔ baabi. Nnipakuo noa ɔwɔ animmuu no asosɔ banner bia n'hosuo no ɛyɛ fufuo na kɔkɔɔ ɛne ahaban mono nso ɛwɔ mu. Na nnipa bi nfonni ɛda banner no mu. Na nnipa nom bi kuta ahomatorofoɔ. Ebi nso apegya wɔn sa.

Sukuu nkwadaa bi gyina baabi. Sukuu nkwadaa no baako te fam a ɔhyɛ atadeɛ a n'ahosuo no yɛ kɔkɔɔ. Nkwadaa no a wɔaka no gyina hɔ. Na wɔn tikya wɔn kyerɛkyerɛni akoto no wɔn mu a wasa anwea bi a ɔreposa wɔ ne nsam.

Abranteɛ baako ɛbu nkotodwe ɛwɔ ntoma bia ɛsɛ fam bi so. Na mmranteɛ mmienu gyina wɔn anim. Mmranteɛ no mu baako ahyɛ ɛkyɛ a n'ahosuo ɛyɛ tuntum, baako nso ahyɛ kyɛ a n'ahosuo no ɛyɛ fitaa. Abranteɛ noa ɔhyɛ ɛkyɛ noa n'ahosuo ɛyɛ fitaa no ɛde biribi ɛrema abranteɛ noa ɔhyɛ ɛkyɛ tuntum no.

Nneɛma bi sisi pono bi so wɔ dwa ne mu. Nneɛma ne bi yɛ tomatese a ɛwɔ konko mu, milk a ɛwɔ konko mu, samina ne deɛ ɛkeka ho.

Asrafoɔ bi gyina baabi. Asrafoɔ no mu baako yɛ obroni ɛna wɔn a aka no yɛ abibifoɔ. Asrafoɔ no kuta etuo wɔ wɔn nsam na wɔ wɔn kyɛn no nso ahyɛn bi sisi hɔ. Nnua nso esisi hɔ.

Nnipa nnum bi gyina beaeɛ bi, wɔn nyinaa kita adeɛ a wɔde asɔ gya bi mu. Na wɔn akyi no, hyɛn kɛseɛ bi hɔ n’ahosuo yɛ fufuo, na nnua bi nso sisi hɔ.

Maame ne papa bi egyina ɔdan bi anim na ɛhyɛn ketewa bi nso papafoɔ mmienu ɛte mu. Na wɔ wɔn anim no wɔahyehyɛ egya a ɔde aboa ɛtwa ho ahyia. Na wɔn akyi no nnua esisi hɔ.

Ɔpanin bi te akonnwa so a nose mask hyɛ n'ano. Obi asɔ n'abati de asaawa retare so. Nnipa bi nso tete n'akyi a nose mask bobɔ wɔn ano.

Mmaayewa nnwɔtwe bi gyina dan bi anim. Mmaayewa no mu bi de ahwehwɛnuwa abɔ ti, na mmaayewa no bi resere. Ɛbi nso de wɔn nsa atoto ɛbi abati.

Aberanteɛ bi te motto anim a ɔrekyinkyim steer no, na motto no to no, maamefoɔ bi te hɔ. na aberanteɛ bi nso te motto no akyi. Maame baako bi de akwadaa bi ahyɛ n’akyi, na nnua nso wɔ wɔn akyi.

Nnipa bi ɛhyiam wɔ osuo bi ano. Nnipa no mu bi tete nkonnwa so. Ebi nso gyina adeɛ bi ho. Na wɔn akyi no. Nnua sisi hɔ. Ɛna nnwura nso ɛwɔ hɔ. Wasɔ egya ɛwɔ wɔn mfimfin.

Nnipa bi tete motto so ne hyɛn bi ɛrekɔ, wɔ hyɛn no mu no, banner bi bɔ hyɛn ne mu. Na nnipa ne bi nso kita placards wɔ wɔn nsa mu. Na motto cycle ne so no nso, nnipa ne kita placards.

Nnipa bebree atwa ahyia beebi, kodoɔ bebree sisi hɔ. na frankaa ahodoɔ sisi kodoɔ ne so. Dan bi nso si wɔn akyi na kube dua sisi so.

Abayewa bi resa, na abayewa yi, wabɔ ne ti a koraa bi butu ne ti so, na aberanteɛ bi nso kuta twene a ɔrebɔ mu, na frankaa bi nso si wɔn akyi.

Nnipa bi te kodoɔ mu. Nnipa no mu bi kuta asau a nsuomnam wom. Kodoɔ no a wɔte mu no akyea kakra, na akwadaa baako asɔ asau no mu a ɔrehyɛ atade.

Mfonini bi ɛwɔ hɔ. Mfonini yi mu y, kodoɔ ɛsoi hɔ a nnipa bite mu na aberanteɛ bi ɛɛtwe kodoɔ no. Aboa nam hɔ ɛna papa bi kuta sekan wɔ ne nsɛm wasɔ papa bi mu. Na kube nso ɛsi wɔn akyi.

Nkonnwa bi sisi ɔdan bi mu. Sumiɛ gugu nkonnwa ne mu. Wɔ nkonnwa no mfinfinn no ɛpono bi si hɔ a nneema bi egugu soɔ. Wɔ ɛdan no ceiling no so nso, bɔnframa bi ɛbobɔ soro na kanea ɛnso ɛbobɔ so.

Nnipa bi ɛwɔ swimming pool bi mu. Ebi gyina nsuo no mu ɛna ebi nso egyina nsuo no nkyɛn. Nnipa no mu bi ɛdeda nkonnwa wɔ nsuo no anim na wɔn akyi no, nnua bebree nso esi hɔ.

Nnipa mmienu bi wɔ dan bi mu. Mfidie bi sisi dan no mu. Nnipa no baako yɛ ɔbarima, ɛnna baako nso yɛ ɔbaa. Wɔn mmienu nyinaa de wɔn nsa asɔ afidie no mu. Barima no hyɛ ahwehwɛniwa a ɛmu yɛ hann wɔ n'ani.

Apoosifoɔ bi aso aberanteɛ bi mu. Aberanteɛ no hyɛ ataadeɛ a ahosuo no yɛ kɔkɔɔ, ɔhyɛ kyɛ nso n’ahosuo no yɛ fufuo. Na wɔn akyi no, nneɛma bi nso sisi hɔ.

Maamefoɔ mpaninfoɔ bi ɛgyina baabi. Wɔn nyina fira ntoma a ɛyɛ pɛ. Abotire bobɔ wɔn ti na botan bi ɛwɔ wɔn akyi. Ɛbi kuta adeɛ bi ɛwɔ wɔn nsɛm.

Nkorɔfoɔ bi atwa ɛpno bi ho ahyia. Wɔ ɛpono no so no nneɛma ahodoɔ gugu so. Nnoɔma a ɛgu ɛpono no so bi no ɛyɛ gyeene, mako, adua ɛne neɛ ɛkeka ho. Maame baako bi ɛkuta nnuane ne bi wɔ ne nsɛm a ɔdee ma obi. Nkwadaa no bi nso ɛsoso nnoɔma wɔn ti.

Nkwadaa bi nam mfutuo kwan bi so. Nkwadaa ne bi so nneɛma wɔ wɔn ti. Na wɔ bea wɔwɔ no, dadepɔnkɔ bi si dan bi ho. Na aburofuo bi nso wɔ wɔn anim.

Nsuo atɔ ɛwɔ baabi na nkwadaa bi ɛne maame bi ɛwɔ beaeɛ hɔ. Na nkwadaa no gyinagyina adeɛ bi so ebi nso gyina ɛfam. Nsensan ɛwɔ baabi a ɔwɔ no akyi.

Nnipadɔm bi nam baabi. Nnipa yi mu bi te hyɛn so, na amannyɔkuo nnipa bi wɔ placard bi so.

Nnipa bi ahyia mu wɔ edwa bi mu, na yɛahyehyɛ nneema bi ɛwɔ ɛfam hɔ. Maame bi koto ɛfam hɔ a wɔaso nneema no mu. Na abranteɛ bi ɛte motorcyle so ɛwɔ edwa ne mu. Na akatawea si hɔ na nnipa bi nso nam hɔ a ɔretɔ nneema no bi.

Nkwadaa bi gyina nsuo bi a ɛtaa hɔ mu. Nkwadaa no nhyɛ mpaboa. Nkwadaa no bi yɛ mmaa, ɛna ɛbi yɛ mmarima. Na mmame bi nso a ɔhyɛ atadeɛ a n'ahosuo no yɛ blue koto hɔ. Na mfidie a wɔde di akorɔ nso si nsuo no mfimfini.

Nkonnwa mmienu bi si dan mu. Nkonnwa nkonnwa baako nso yɛ ahabanmono. Ɛna baako nso ahosuo yɛ fufuo. Na wɔ nkonnwa no mfimfin no pono si hɔ a nhwiren so. Na mfonyini bobɔ dan ho na kɛten nso bobɔ dan no ho.

Mmeranteɛ mmienu wɔ dan bi mu. Wɔ table bi si wɔn anim. Wɔ table no so no, mfidie ahodo sisi so. Aberanteɛ baako kuta adeɛ bi wɔ ne nsam, na wɔn mmienu hyɛ ahwehwɛniwa a ɛmu yɛ hann, na kanea da wɔn so.

Nkwadaa bi rebɔ bɔɔlo wɔ nsuo bi mu. Akwadaa no bi de mmirika di bɔɔlo no akyi na ebi nso gyina hɔ. Wɔ n'akyi no, kube dua sisi hɔ na nwura nso wɔ hɔ.

Mmeranteɛ bebree atwa ahyia mu wɔ beaeɛ bi. Naaa funnaka so binom wɔ wɔn ti. Naaaa wɔ wɔn anim no adan bi si hɔ.

Hyɛn a wɔde dɔ afuo a dadeɛ bi bɔ akyire wɔ beaeɛ bi. Nnipa bi atwa ahyia hɔ. Nnipa no yɛ mmarima, na wɔn akyi no, nnua nso sisi nohoa hɔ.

Nnipa bi ahyiam wɔ baabi. Nnipa no tete akonnwa so na ɛpono bi si wɔn anim a abɛɛfo fidie sisi soɔ na wɔde wn nsa ato abɛɛfo fiedie no so na adeɛ bi nso hyehyɛ wɔ wɔ wɔn aso mu.

Nnipa bia wɔfirafira ntoma fufuo ɛnam beaeɛ bi. Wɔ wɔn mfinfinn no, adeɛ kɛseɛ bi a n'ahosuo ɛyɛ tuntum na akokɔ sradeɛ ewowɔ mu esi hɔ. Na ewiam nso ayɛ hann ɛwɔ ho. nipa nom bi ɛkuta akatawia ɛwɔ wɔn akyi.

Nnipa bi gyina stage bi so. Na nnipa no mu bi apagya wɔn nsa. Na ɛbi nso asosɔ wɔn nsa. Naaaaa kanea bobɔ stage no soro. Kaneano bi yɛ blue, ɛbi nso yɛ kɔkɔɔ. Na mfidie a wɔde rebɔ nnwom nso sisi wɔn anim.

Nnipa bebree nam kwan bi mu. Wɔ kwan no nkyɛn no nkyɛn no, sotɔɔ adan bi wowɔ hɔ, na aberanteɛ bi tɔn mpaboa wɔ pono bi so. Wasɔ mpaboa no mu baako, nnipa no bi retɔ adeɛ, ɛnna ebi nso nam kwan no .

Maamefoɔ bi tete nkonnwa bi so wɔ dan bi mu. Maamefoɔ yi a wɔte anim no, baage deda wɔn nan so, na kɔnmuadeɛ nso deda wɔn kɔn mu. Na nnipa bi nso tete wɔn akyi.

Nnipa bi atwa ahyia wɔ dan bi mu. Nnipa no bi tete nkonnwa so, ɛnna bi gyina wɔn anim, na wɔ dan no ho no, akasamfonin bɔ ho a nnipa bi deda so.

Abranteɛ bi ɛte nnua bi so a yɛde abɔ pɔnkɔ fitaa bi kɔn ho. Na pɔnkɔ no nnuama bi egu no so. Na wɔn kyɛn no ɛhyɛn a n'ahosuo yɛ fitaa ɛnam hɔ.

Nnipa bi gyina kwan bi mu. Wɔ kwan no ho no, adan sisi hɔ. Hyɛn bi nso si hɔ, na nhwiren ne nnua a n'ahaban no aporo nso sisi hɔ, na papa bi abae ne nsam a ɔreka asɛm akyerɛ nnipa no.

Nkonnwa bi si dan bi mu. Nkonnwa no ahosuo yɛ fufuo. Ebi nso yɛ ahaban mono. Kanea bi nso si hɔ, na glaase mpoma nso wɔ dan no mu.

Nkorɔfoɔ nnan bi gyina beaeɛ bi. Nkorɔfoɔ no mu mmiɛnsa ɛyɛ abibifoɔ ɛna baako yɛ broni. Abranteɛ bia ɔyɛ bibinii ɛte akonnwa so ɛna ababaawa bi a ɔyɛ bibinii nso akwadaa ɛbɔ ne kɔn ho a ɔgyina hɔ. Ɔne broni no na egyina hɔ. Wɔ n'akyi no dan bi si hɔ.

Hyɛn ne motorcycle nam kwan bi mu. Wɔ motor cycle no so no, nkurɔfoɔ nnan te so. Nkurɔfoɔ no mu mmienu yɛ mmaa, ɛnna mmienu yɛ mmarima, na kyɛ hyɛ aberanteɛ baako a ɔte motor no so no.

Mmaranteɛ bi atwahyia mu ɛwɔ ɛdan bi anim. Mmaranteɛ no mu bi ɛhyɛ ɛkyɛ wɔ wɔn ti. Mmaranteɛ no mu bi nso ɛde nwura ɛgu wɔn kɔn mu.

Osuo bi ayiri afa baabi. Na nnipa no bi nenam nsuo no ho. Wɔso nnoɔma wɔɔ wɔn ti. Ɛna ebi nso kuta adeɛ wɔ ne nsa. Na wɔn akyi no. anyinam ahoɔden nhoma sensɛn hɔ. Ɛna nnua nso wɔ wɔn akyi.

Mmaayewa bi ɛnam baabi. Mmaayewa yi nyinaa ahyɛ ataadeɛ a yɛde abibirem ntoma n'apam. Mmaayewa no yɛ nteatea.

Papa bi gyina sotɔɔ anim. Sotɔɔ no nneɛma awɔtɔn hɔ bi no yɛ aporo, ankaa, ɛne nnuaba ahodoɔ. Papa no hyɛ coat a n'ahosuo no yɛ ahaban mono. Kanea nso wɔ sotɔɔ dan no mu.

Maame bi te motocycle so a wagyagyaa mu, nneɛma si maame no motocycle n’akyi. Maame bi nso gyina motocycle n’akyi. Wɔ maame n’akyi no, hyɛn bi nso gyina akyi a ɛreba.

Motorcycle bi sisi beaeɛ bi, dadeɛ adaka bi si motocycle ne nyinaa akyi. Na nnua sisi hɔ a traffic light asɔ kɔkɔɔ nso wɔ hɔ.

Nnipa bi resa. Nnipa no a wɔresa no, wɔnhyɛ mpaboa wɔn nan ase, na ahwenneɛ gugu wɔn kɔn mu. Aberanteɛ baako a ɔka wɔn a wɔresa no ho no nhyɛ atade, na nnipa bi kuta afidie a wɔde twa mfonin retwa wɔn mfonin, na dan nso sisi wɔn akyi ne wɔn nkyɛn.

Nnipa bi ɛtete nkonnwa so ɛwɔ baabi. Akwadaa baako ɛte ababaawa bi nan so. Maame bi ɛde adeɛ bi resɔ n'anum. Na wɔn bi de nose mask abobɔ wɔn hwɛne.

Nnipa bi ɛresa wɔ nsensan mu. Nnipa no de ne nsa baako ɛsi fam a woatene baako mu ɛnso. Nnipa gyina akyire ɛrewhɛ nea ɔreyɛ no. nnipa no bi kura ahomatorofo a ɔdetwa dea ɔreyɛ no.

Nnipa bi ahyiam. Nnipa no bebree yɛ nkwadaa. Nkwadaa no bi yɛ aborɔfo ɛnna ebi nso yɛ abibifoɔ, na birthday cake bi si pono no so, na nkwadaa no apagya wɔn nsa, ebi nso kuta adeɛ wɔ wɔn nsam.

Mmranteɛ bi ɛtete motor cycle so. Mmranteɛ no bi atene wɔn nsa. Na baabi wɔwɔ no nnipa bi nso wɔ hɔ. Akatawia esi hɔ. Ɛna anyinam ahoɔɔden nhoma ne pole nso esisi hɔ. Dua nso sisi hɔ.

Aberanteɛ bi a ɔhyɛ atadeɛ a n'ahosuo yɛ fufuo te pono no ho. Aberanteɛ no kita krataa bi ne twerɛdua wɔn ne nsam. Maame bi nso te akonnwa so wɔ n'anim. Aberanteɛ yi rekyerɛkyerɛ nsɛm mu akyerɛ maame yi.

Mmabaawa bi gyina ɛdan bi mu a wɔn nyinaa de wɔn sa asɔ wɔn sisi. Mmabaawa yi ntaadeɛ a ɛhyɛ wɔn ebi ɛretwi fam na wɔ wɔn akyi no, woakyerɛ miss malaika. Na nkanea bobɔ dan no soro bebree.

Mmeranteɛ bi wɔ beaeɛ a wɔresi agoprama kɛseɛ bi. Mmeranteɛ no hyehyɛ ɛkyɛ wɔ wɔn ti. Mmeranteɛ no bi reforo step. Ɛbi nso resiane. Na ɛkyɛ a ɛhyehyɛ wɔn ti no bi ahosuo yɛ akokɔsradeɛ, ɛna ɛbi nso yɛ ahabammono.

Mmeranteɛ mmienu bi abu nkotodwe wɔ afidihyɛn bi anim. Mmeranteɛ no mu baako nsa sɔ adeɛ bi mu, na wɔ wɔ baabi a wɔte no, anyinam ahoɔden ahoma sensɛn hɔ, ɛnna hyɛn fufuo bi nso si hɔ.

Mmaa nnum bi nam mfuturo bi mu. Wɔ baabi a wɔnam no, nsuo bi tae wɔn nkyɛn, na mmaa yi mu biara nni hɔ a ɔhyɛ mpaboa wɔ ne nan. Nwura afufu wɔ nsuo no nkyɛn.

Mmeranteɛ mmienu kuta akwadaa bi mu. Akwadaa no, bandage bɔ ne nan, na nkwadaa bi nso nenam nkyɛn hɔ, na sɔn akyi no, wɔabɔ tɛnte bebree. Wɔnam atɛkyɛ mu. Ankorɛ nso si hɔ.

Mmeranteɛ bi so pan wɔ wɔn ti. Mmeranteɛ yi de reforo atwedeɛ a wɔde yɛ steps, na mmeranteɛ yi a ɔhyɛ mfimfini no hyɛ atadeɛ a n'ahosuo no yɛ fufuo.

Nipadɔm bebree atwahyia mu. Nnipadɔm yi mu apegyapegya wɔn nsa. Na ahyɛn bi nso ɛnam wɔn ntɛm. Nnipa bi tete ahyɛn no mu a wɔapegya wɔn nsa. Na placards nso ekuta ebi.

Ababaawa bi asɔ ahoma mu a ɛsɔ pɔnkɔ bi mu. Pɔnkɔ no, wɔde adeɛ abɔ ne kɔn a ɛretwe dadepɔnkɔ bi, na dan a ɛwɔ wɔn nkyɛn no, mfonin bi bɔ ho a ntwerɛeɛ wɔ ho.

Nkurɔfoɔ bi wɔ dan bi mu. Nkurɔfoɔ no mu bi te akonnwa so. Ɛbi te fam, Ɛna ɛbi nso gyina hɔ. Ababaawa a ɔte fam no kuta nwoma bi a wabue mu. Na pono bi si wɔn anim a candle ne nnuaba ahodoɔ gu so.

Mmeranteɛ bi wɔ dansibea. Mmerante no mu bi kuta sofi, ebi nso kuta pan wɔ wɔn nsam, na cement a wɔde si da gu hɔ, ɛnna afidie a wɔde mese kɔnkrɛt nso wɔ hɔ. Hyɛn bi nso si wɔn anim.

Nnipa bi wɔ beaeɛ bi. Nnipa no bi yɛ mmaa, ɛna ɛbi yɛ mmarima. Mmaa no bi kuta koraa resa nsuo gu adeɛ bi mu. Nsuo no ayɛ fi atɛkyɛ yie, na wɔn anim no, nwura ne nnua nso si hɔ.

Aberanteɛ bi te dadepɔnkɔ bi so. Dadepɔnkɔ no, wahyehyɛ nnaka bebree tententen ɛwɔ dadepɔnkɔ no so, na ataadeɛ a ɛhyɛ ne soro no n'ahosuo yɛ kɔkɔɔ, na ɛdan nso si n'akyi, ɛdan n'ahosuo yɛ fufuo.

Abranteɛ bi gyina kwan bi nkyɛn. Abranteɛ no hyɛ ataaadeɛ a n'ahosuo no yɛ akokɔsradeɛ wɔ soro a yɛakyerɛw mu champion. Na kwan ɛda ne nkyɛn no nso, ahyɛn bebree nenam mu na nnipa nso nenam akwan no mu. Adan a ɛyɛ glass nso si n'akyi.

Nipadɔm bi abu nkotodwe wɔ nkramodan mu. Nnipa no bi ahyehyɛ ɛkyɛ a n'ahosuo yɛ fufuo. Na wɔde Nose mask abobɔ wɔn ano. Na kramodan no nso soro no, nkanea bi bobɔ soro a ɛyɛ shandelias.

Mmarima bi gyina ahyɛn bebree bi anim, na mmarima yi mu bi yɛ mpanimfoɔ, ɛnna ebi nso yɛ mmaamua, na beaeɛ a wɔwɔ no nso, anyinam ahoɔden kanea ahoma nso wɔ wɔn akyi, na ahyɛn a ɛwɔ hɔ no dɔɔso, na n'ahosuo n'ahosuo nso yɛ fufuo.